Loxo bi lum teyee nee daala bu ñuul lax mhn ci book ale urig ngresol wi genne sincence

Liñ tèg li lekka la ñing koy jaay ci bitik yi purr nit yi di jafandiko ak mom.

Gigain bu takhaw nii, dafa njow jenda cii aiiy lehkah, pur mu munkoi jeufandehkor cii kerram, mom ak halem yii.

Mbolo bu toog ni ci juma bi den nekka di juli di joh mborom lum mom.

Oto bu taxaw nii, oto la purr nii nyee dii tukki ak mom. Ak ño hamneh tubab yii cinue way ci dekabi.

Taabul togu mu tege nii mbolo demënaño pur amfi waxtan.

Niik bu am fan lamba ak slimbure mo neko fikni.

Sobonokela, ay lekka len firiri jaay, ni nëgunge ño fu yu jenda seen xale, y yugu dunde.

Gorr bu sol buba bu konko ak tebai bu nuul dafa neww ci fil be di "train" mu nene di daw.

Xale bu jigeen gu sol, dàllambuna te, daf meesam, gie talpin bu green, sol garbon bi green, moo taxaw dimita arr ni.

Lu nekka ci palaat bu weex nii lekkala ak at salat niña ko dee lekka fesal sen biré.

Be duni bara, beni yebane b burba dekabi yemunci cot, de hamli house ndekkabe.

Mboolo bi korub neka yepp te mea def seen liggéey ame seen masin te def du len war.

Ñaari xalé yu goor yi, Kenna nekka si ponno bi, ak xalé bu jigéen bu tada ci suuf si nii gaa yi nekka di fooye.

Li lu nyul li pel la, li bubé kay mbalit purr hapu ko.

Panra bingh tek cii saal bii, pur tohgeh kaii, ak taabul nju tek kor fofu.

Góora, ni ka ci biti mi, taxween nu jangeer kayla, be xale goor yu xale jigen digne du yox seen xamxam, ci bure faju.

Neglan bu am shoket, ak xontagi lambax bultaxal, ak faan taxle xonfan.